Ichashshantto woy ixxikki ichashshantta kifiliyaa maxaaafa, hegekka aybbe giiko dimiriya woy ixxikko hisaabe geteetiyaa maxaaf. ha maxaafay oba getetaanesha!

daro lo''iyaa makiniyaa qommora duge yawus. ha baggara qassi asay biyo ogiyaara issinay baggassay beettees baggassay beettena nay ogiyaara biide dees. ya baggan qassi odge gidenassan naa''u naati beettoosona. haga maaara medhdhana beesooosona. hage etaage sitetteyeaybeeshsha ane oditte.

Ispporttiya oottiya asati de"oosona. Naa"u asayi pude simmis naa"u asayi duge simmidi gediya pude dentti utti uttidosona. Ha ispporttiya oottiyo bootayi awugaa heeraaneeshsha yaatikko taassi odite ane

Wolaytta wolayttattuwa woy ixxikko wolayttuma erissiya dungguzza maayidi cora asay dembban eqqis. Hegaayo oyqqidoge aybe gikko toorane dumma dumma wolaytta buqurata oyqqidosona. Hegaayo birshshetay aybesha? yaagos.

daro daroppe asay zannaxiyoonne daroppe asay ee ee sheleeshetiyoo ababaletiyoo woy ixxikko bantta aymiruwaa cimmiyoo yehoone lo"o gidida hoteele woy ixxiko lo"o gidida puulattidda keettan beettees. he keettan i oogakko obakko erettibenna. hegaassi malsiyaa immite.

Loyttidi eranchcha woy ixxiko loyttidi puulanchcha gidiya asi de'ees. He asinne appe guye baggaara salo mera gididi beetiyaa kartta pilane malay de'ees. Hagaa sintta baggaan deiya ta a xeeliyobadan ya xeeli uttiwottis. Ha biitaane ayba qofa gattidi dei woykko ayba qonccissidi dei? malssiya immite.

santaa Tiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi oonee haattaa ushiidi diyay qonccissa.

paray maata miide dees. para matan qassi issi aayyiyaa pesttaliyaa oyqqada issi para oyqqada beetawus. ya baggan qassi de'iya parati eqqidoosona, baggay maata mees.

Daro puulaa keettay keexxettidi biron de'iyage de'ees. Ha keetta keexxiya asatikka woyixxikko he sohuwan de'iya keetta keexiya moyateygnati de'osona. Hageeti awa heeran de'iyona? Hageetu safaray ane awakko odite?

Shaafatinne dumma dumme aronggaade mittati de"oosona maata malatiyageeti ha maata malatiya mittatu giddon shuchchaykka de"es. Shuchchayi awa heeren i awappe beettabe awappe kiyidabee hagaa pootuwa denttidi yeddido bootayi aweeshsha ereetiishsha yaagidi oyichcheettes zaaruwa shiishshite.

daroppe lo'iya murutida, ee lo'o arungaade mera ixxikko maata mera bootay beetay beetees. he boottay ya bagan de'iya lo"o mitati doosona. ha baggan diya mitati doosona. ha mitatikka oonakko eti ayba mitakko eretokkona. hagaa qassi eriya asay ane nuusi qonccissite.

Qammaara issi keettaa karen dumma dumma kaasanchata woykko gediyaa kuwaassiyaa kaa'iyaageeta be'ana danddayiaa asi gizzeera coo de'iyaa gizziyaan be'ana danddayoo taappeelay kaqettis he tappeelay kaqettido say awa heerane? sa'ay qammiiddi dess maara beettena yageetes.

daroppe dosettida diidi gaaga malatees wolaytta wolayttatuwa qonccissiya woy ixxikko wolaytta ambba qonccissiya maayuwwa maayyi uttiis. yaatidi ha xeellide de'ees.

naa''u aayiyaanne aaway naa''ay issippe idimmidi na'aara pootuwa denddoosona. hage aybba lo''iyaabeshsha. inttenakka haga mala gallassaw gatto giya asay ane gattogiya asay malissiya immite.

Daroppe puulattidda lo"iyaa ciishshatti de'oosonna. Heggappe ha baggara issi na'iyaa huuphphiyaa dumma dumma malkkiyan dooqissada guye yeddidara beettawussu a oonakko ba siintta ya zaara ya zaata uttasu, haana awa heereshsha ayibba aseshsha ane qonccisitte.

Salo malkke geetettiya bootati beettoosona dumma dumma xoossa meretatikka beettoosona hegee deretikka ambatikka awa heeraane ? ee waaniyageete? loytidi lo'oosona he deretu heeran de'iyaa asati oonakko nuussi qonccisite.

Dumma dumma asay xaqamettiyo woy ixxiko dumma dumma asay bana ba huuphiyan ba som"uwan gujjiyo qibaate geetetes. Ha qibaate waatidi xaqametaana dandayiyo giiko huuphiya qanxisiyosan, huuphiya dadisiyosan, awuko kiyiiddi xaqametana dandayeettes.

Ya baggan boynayi beettes ha baggan gaallayi woykko donoyi beettes. Ha donuwa woykko ha gaallaa burcce gaallayi de"es ordde lo"o gaallaykka de"es ya baggaara de"iya boynaykka de"es. Hagee giyan micettideeshsha shooqan de"iishsha erettibeenna. Hagaa godayi oona gidaneeshsha.

higge mayuwaa mayidi dulla oyqiidi de'osana. deiyaagetu giddon issoy taxaaqiyaa maayuwaa mayidi dulla oykdi de'osonataxake sintta gullotidi hageeti ayssi dullaa oyqqidonashsha!hano zaarite woykko odite.

Heezzu asay issippe uttidosona. Eti uttidageti eee ayba qofan shiiqidi tobbidi deiyako eti tobbiyo qofay woy ixiko hara asaasi bantta gonppan aqqida qofaa harawu sheere ottiyoge aybesha? Ane hegaa oditte?

suyqqiyaa karen bajjajiyaaranne motoriyaara eqqidoosona. ha baajjajiyaa sintta baggan de'iyaa naa''u motoriyaappe issina moretawus, ha moretidaaro giigissidi moyatenyaay dees. hage awa heereshsha ane malissiyaa wottite.

Zammaana ha wodee ehiido huuphiya dooqettaanne dumma dumma ba huuphiya bolla harabaa gujjiyoogee beettes. Hagaa huuphiya dooqqida woyi ixxikko hagaa puulayida puulanchchiya ooneeshsha. Ha huuphee ee daro lo"es ha baggaara xeelliyode dumma dumma malkketi de"oosona.

Wolaytta wolaytta koyro gadaawa gididi ha"i gidenna koyro wodiyan oottiiddi aggidi haraayyi immida kawoyi beettes. Ha kawoyinne oonee huuphe gadaawayinne oonee giikko haylemayraama malates haylemayraama malatiyage i ayba haasayiiddi de"ii i ayiba qonccissiiddi de"ii ane nuussi odite.

Lo"iya badhdheesaa kattati gakkiiddi de"iyageeti beettoosona. Lokkomaaranne badalaara issippe lo"o huneetan dicciiddi de"oosona. Ha lokkomaara badalaara dicciyageeta waatidi naaganee waatidi dichchanee waatidi ayfiya ekkane hegaa ane malssiya woykko zaaruwa immite.

daro asati harggiyo woyko sakettiyobaape paxanaassi biidi ekkiyoo akkamuwan woyikko paxoxetta immiyaa bootay tapeella qonccisiyaagee de'ess. Hegaadan nunkka oottiyaakko ayiba lo'ii? ya baggaara issi taapeellay qaalihiwootiyaa geetettiyaa amano keetta qonccissiyaagee de'es. Ayiba lo'ii hegee!

Hagee arumayi ayba arumayi wolaytta wolayttan de"es hagee awa heeran de"iyakko gin hagaa be"iyosayi intte awugaa heeraanee ane aassi hegaa qonccissite.

Lo''o gidia issi motoriyaa bootta motoriyaa eqqaasu. ha motoreppe sintta baggara oyde keettaykka tukke keetaykka des, ha tukke keetteppe sintta baggara eqqida bootta motoiryaa oba gidaneshsha?

Issi boottaa muqaqqe caammay issoy issuwa bollan darabettidi dees. Caammaa oyqqida kushshekka beettees, ha caammaay oogga giddanesha, Yaagettes. Anne heggayo caammaa quxurekka erettibbenna gishshawu intte immiyo malssyaa loytti naagos.

Naa'u ashanguluuttetti de'oososna. naa'aykka issinna zo'uwa issina boottaa . ha zo'uwa maayidaara yaa xeela utaasu. boottaa maayidaara haa xeella uttaassu.

Issi darkko woy ixxiko issi darkko baggara lo''iyaa uuttay dees, lo''iya kattatu qommoti doosona . hegetuppe aattidi puulatidi lo''iyaa uuttati lo''oosona. uutaaa bolla baggara keetteyo huuphe baggay beettees, ya baggara salo beettees. hege awa heere. o keette? o uutte? ane odite.

Kawo xoona duwa kase kase kawotti issippe shiiqidi pootuwa bollan de'oosona. hegan qa yettanchchatikka wolayttuma qonccissiyaageeti pootuwa bolan de'oosona. ha wolayttuma qonccissiyageeti eti aybbissi pootuwan de'oyoona? hega biidi be'itte I de'iyo sohuwan. bexaam lo''o gidees. innte qofaa ha zaaruwayyo shiishshite.

Ichashshantto kifiliyaa maxaaafa, bolla baggara de'iyaage de'ees. giddon baggan woyggiyaage de'iyaakko erettibeena. ha baggan de'iyaagagee doommetta baggan. maxaafay awa heerappe awuppe denddidi awan loytti puulatidi yiide? yaagidi qoppoos, inteekko shiishshidi ha maxaafay awa heeragge awuppe yiide yaagoos?

Loyttidi lo"iya worqqayi bayzettiiddi de"iyo bootayi beettes. Ha worqqati loyttidi lo"oosona. Ha lo"iya worqqati awa heeran bayzettiyoonaa bayzziya aawi woykko godayi ooneeshsha Ane haa qonccissite woyi ixxikko qofaa qofadan oottidi zssruwakko shiiqite.

Lo''iya woykko dembban kuwassiyaa kaa'iyoossan naa''u zo'uwaa maayyagaranne issi biccaranne issi salo malkkiya maayyidaagara kaa'oosona. hegetinne awa heeran kaa'iyoonashsha ane malissiya odite.

Issi woraqatan wolaytta yunbburusttiya geetettiya maytemee de"iyo woraqatayi sa"an de"es. Ha sa"an de"iya woraqataa ooni wottideeshsha? Waaniyabeeshsha? Aybi xaafettaakko aybi an xaafettaakko nababettenna hegaa oonee wottidayi he qofaa woykko xiyaaqiya zaarite.

Daro tonggu giya shituwaa woykko ixxiko sawiyaba eti woyssu birako eti aykeena eta wagay gidiyakko eretibena. Hagaa bayzziyage oona gidanesha? Ha baggaankka de'osona. Beetokkona qi basay beetees. Ya baggaan gin naa'u aynete issoy zo'uwaa issoy samayiya. Hegaa shituwaa goday oona gidanesha?

Daroppe dosiyonne daroppe siiqiyo Hisiqiyasa yaagiyo agelgayiyanne issoy qassi Marqqosa giyogaara naa"ay doosona. Ammanuwayyo woykko xoossaa wogaa maara odiyaageeta. Hegeeti awan diyonaa? awu biiddi diyoonaa ane nuuussi qonccissite.

Loyittidi lo"o baalee gakkiyoode xaqqamettiyonne dumma dummabaa go"ettiyo mashshati beettoosona. Ha mashshati medhida asati ooneesha? Dumma dumma oyddankka xaqqamiyabay de"oosona. Gidoshin ha baggan loyittidi betiyay mashsha xalla. Hegeeta wottiday oonee? Woysu bira gidaneeshsha?

Kutto keettaa malates hagee. Gidishin hegaa giddon tukkiya uyiyosaynne qassi omarssaara daro asayi bantta aymiruwa ufayssiyosa malates. Hegee safarayi woykko hegee heerayi awa gidaneeshsha?

Xoosso! Aybba lo"iya boottay hagee, hegenne maara naagida woy ixxikko ziqqa ziqqa yaagettida lo"iya xarapheezati doosona. Lo"iya puulattida iqqati doosona, hega gishshawu sintta baggaara xeelliyoode lo"iyaaba giigissidoosona. Hegee oso gidanesha awa heera gidaneshsha!

Issi kaamee bolla baggaarakka giddo baggaarakka asaa caani ekkidi biiddi Des. Awukko biiddi diyosayi erettenna shin hegaadan woke oottidi issi gallassan gallassan nuunikka kiyakko lo'o. Ayba lo'iyabeeshsha hegee.

Keehippe lo"iyaa Badeessa zarphphiyaa woy ixxikko lo"iya bootta biidi cora asay issippe shiiqidi Badeessa de'iyaa asay woy ixxikko Xoossay oottido lo"o oosuwa galattide eqqida daro asay hageeti oona oona gidaneshsha malissiyaa immitte.

Naa''u yelaga naati issippe de'oosona. Hegeetuppe issoy Itoophphiya banddiraa woykko Itoophphiya qonccissiya banddiraa maayidi uttiis. Hankkoy qophiya gin guyye zaari uttiis. Eti waaniiddi diyonaa? ayba qofee etaagee ane odite.

Issi biron keexxetiyaa keettay beettees. He keettappe ha baggaara dooyya diya pengge bettees. Appe giddo baggaara qeeri guutta bare de'iyo penggiya beettawusu, a gordda. Ayyo xaqqamettiyo haattayo xaqqamettiyo heezzu muqqaqe bombbay xaykko xaqqamettiyogee beettees. Hegee awa heeran bayzzetiyaageshsha?

Daro lo''iyaa luxissiya boottay de'ees. Ha luxissiya boottay awakko erettichibeena. nu be''iyoode Daata Saana malattees, gidoshin akkonne I harakkonne ane taassikka hara asassikka qonccissite.

Wolayttuma woy ixxikko wolayttayyo beessiyanne wolaytta biittaa bonchchissiya xeessisiyaa yetta yexxiyaageeti doosona. Hegankka dumma dumma kaa'idi de'iya dumma dumma upayttidi de'iyaa zannaccidi de'iyaa asatti doosona. Hegetuppe naa"u asati naa"u asati issippe kaa'oosona.

Issi lo"o keettay ogiya daariyan keexettiis. Ha ogiya daariyan keexettiya keettay ee qaddamidi so giddoy loytti giigin giigana xayin erettenna. Gin kare baggan de'iya dirssay daro lo'ees. Hagaa gishshawu ha ogiya daariyan de'iya keettay lo'ees woy hagaadan keexxiyakko lo"o yaagoos.

Timatimme saaxiniyaara de'ees. Ha Timatimme saaxiniyaan diyaage daro lo"iyaaga I awuppe shiiqide awuppe doomettide ? Ane ha timatimmiya giigissida asi ooneshsha? Nu bee'idi de'iyoy lo"idda timatimmiya shin awa heereshsha hega qonccissite.

Ammano keettan daroppe xoossaa sinttan de'iya usuppun asay beettees. Eta giddon qeeri na"ayikka giddo geli uttis. Yaatidi daro xoossaa woossiya asatuura issippe eqqidi haa xeellees. Hegee awa heera gidaneeshsha?

Issi bitanee kushiyaa buuchchan wottidi qoppiiddi eqqis. Ha eqqida bitanee uttida bitanee ayibaa qoppiiddi diyakko erettenna. Appe yabaggaara baggaara wombbarati de'oosona wombbaratunkka daro asati guyye baggaara woxxi woxxidi de'iyaageeti beettoosona. Ha bitaniya qofay ayibeeshsha ayibi gakkideeshsha?

Carkkuwa woykko carkkotuyyo de'iyaa naqaashsha getettiyaage waanaiyaagee giiko dumma dumma issi biittappe hara biitta biiko carkkoti daro asaa naatuyo qohiyoosaykka dees, maaddiyosaykka dees, hegeti carkkuwaa naqaashaa getetoosona.

issi bootan ashangguluuteekka de'oosona. naa'u banddiraikka de'es. hegee aiba gidaneeshsha' yaagoos hegaayyo 'arattenya kifile maxaafa malatees hegaayyo baqe gidida lo'onne bolimida malissee ha ayyaana mala koyoos?

Mittaa ayfeta giikko mittaa ayfeti awugeetee awugeetee giikko mangguwa, apikkaattuwa, zaytooniya, ambbashukkaa dumma dumma ayfiya immiya mittati mittaa ayfeta, ataakilttiya giikko biron dicciiddi de'iyagaa. Hegee ataakilttiya geetettees. Hankkoy mittaa ayfiya geetettees.

Baasuwa oosuwa yaagettiyogee waaniyagee giikko issi keettaa keexxana koykko keettaa keexxana bootaa koyrottidi baasees. Hegaa sunttay baasuwa yaagettees woy ixxikko ee giigissiyogaa, daladdaliyogaa hegaa baasuwa yaageettees. Hegaanne hegaa malatees.

issi bitanee birataa giddon eqqidaageekka woxxanaaniyaabaa malatees ayyo oosuwai aybee ayyo qassi alaamay aybee hegaa inttena oychchoos ani zaarite

issi para bollan uttida kawoi beettees. hagee aiba malaataa bessiyaabee? hegaa ani taassi oisha zaarite.

makiinay ogiyaa goyiddi dees he ogiyaa goyidi diyoogaa bolla baanay denddiiddi dees hegaayyo ane koshshiyaabi aibeeshsha yaage

issi woraa giddon xoqqidinne ziqqi giidi beetti aasai de'ees. ha woraappekka pude bagga xoqqaara duge simmidi goggiyaa boottabai de'ees. ha boottabay duge goggiyoode cuwaa malatiyaageekka pude pude denddiidi de'ees. ha goggiyo sohoy awa heeran de'ii?

Tokke keettanii tokkiya oyaanaassi giigissid oottido tokkiya oyanaasse giigissi uttido siniyaa gidesagee kattaami makkidi tokkiya oyaanaassi giigissi uttido siniyaa malatees hegee haraba malatiyaakkonne intte ane odite taassi' yaagettees?

motoriyaa dirssa matan eqqaasu ha motoriyaa matankka cammaa qucciya na7ai beettees ha motoriyyo oiqqida bitaniyaakkonne i augaakkonne caammaa qucissiyaagee erettenna hani hegaa malissiya zaarete